Taun munyupe ki mutoka ma tye ngwec madwong, mutoka mukene matino mukene tippa mukene lating dano ma gin luwot boda boda giti itenge kenyo ka gwec waya mac tye okate ongolo yo ari ocito ikom odi matye iteng yo man ma kiliyo lam

Man adungo ma giketogio i ot mo ma nen calo ot me gwoko jami me tekwaro adungo tye wa cale bene tye ma ki goyo i kor ot i karatac matar cal lugo adungo be tye ma ki goyogi i kor ot man

Yo tye okato atir yo ma kipuro iteng yo man tye lum modo matino ki lum ma odongo ma omedde ki yadi ki ot bene tye ingette kenyo odi ma dogolagi nen ma kiloro wigi tye makwar kwar

Lacek makome nen ma yelo yelo i ye tye matar conge tye macol teng wange ki ter tike tye matar tunge olot mabor tye ma ocung idilum man kome lum tye i ye mobedo alumalum mukene lum motwo.

Bunga mu nen ma ocule ki yadi ma nen ma gurin gurin tye mupiteo mapol yo okato yo makipuro tye mukato ki i kin bunga ma mobor